Pappayiya ayfiya bayzziya cora asati issippe eqqiddossona. Ta sinttan de'iya pappayeekka teeri uttidaagaappe qanxxi qanxxidi asay ekkidi miidi de'ees.

oorata keexxittida keetta be'anaw yiida cora asay issippe keetta gelide de'oosona. qassi keettaa keexxettuwakka be'idi malallettoosona.

Dawuttaara naati oyqqidi luxetta keettaa biidi deosona. Baaso haggaza immiya luxeetta keettaa issippe biya naati ubbaykka bantta kushiyan dawuttaarane dumma dummabata oyqqi uttidosona.

Wolaytta gutara bessiyaa xifaate penggen xoqqu giidi xaafeti uttidaga be'etees. Ha xifaatiya be'ida asa ubbay hagee wolaytta gutaraa gidiyogaa erees.

Kushe hiilan gigisido uttiyo oyddiya oyddu asati tookidi bantta so so efidi deosona. He asatuppe sintta baggaarakka qassi zin'iyo hiixa tokkidi efiyaa cora asati deosona.

Naa"u yelaga attuma naati kushe hiillan medhidi giigisido paraniicheriya so uttiyo oyidiya zin'iyo algaa qalamiya tiyidi doosona. Eti tiyiyo qalameekka zo"o qalamiya.

Wolaytta moottaa ayssiya ayso gadaawaasoo bessiyaa xifatee de'ees. He xifatiyappe garssa baggaarakka hara hara lo''iya xifateti xaafetti uttidosona.

Heezzu naati 'suppermarkketiya' penggeni eqqiddossona. Heezzape issiniyya suppermarkkeetiyaappe dumma dummabatta shamadda bari shanxxani yeggayidda de'awussu.

Kaamiyaa asay bari koyyidoosa, issi sohuwappe hara sohaa baanassi go"essi gidikkonne kaamiyaan addussa biittaa biyooge aybba iitti aybba yiiloy!

Oyddu asati issippe uttidi kattaa miidde de'oosona. Etappe qassi sintta baggaarakka kattaa mi makkidi tukkiya uyiya naa"u yelaga naati de'oosona.

So asay issippe maayyetti gixetti ekkidi issippe ogiyaan biide beettoosona. Eti maayyido maayoykka Wolaytta wogaa qoncissiya hadiyaa maayyidi bantta qooriyankka pooxxa qachchidi issippe biide de'oosona.

Yelaga attuma na'ay huuphe keettan bari huuphiya qanxxisiiddi beettees. Ha huuphiya qanxxissiya na'ay huuphiyassi garssa bagga ciirissidi bolla baggaa dichchi uttiis.

Heezzu macca naati issippe huuphe keettan uttidi bantta huuphiya dooqissiiddii de'oosona. Hegeetuppe haddirssa bagaara uttidaara bari huuphiyankka paraa cimbbaa gujjissaydda de'awusu.

Oyddu tonddeti issippe ogiyan eqqidi haasayidi de'oosona. Etappe qassi sintta baggaarakka haa simmidi seeraa naagissiya naa''u tonddeeti etakko yiidi de'oosona.

Dumma dumma yeettaa attiyoo miishshatuppe issuwaa giidida karabee baakkiyoo keehi kildidi gi giiridi ayba lo"ii! yeehuwankka yettankka karaabiyaa asay go'ettees. Yaaniyoo giishshawu karabee keehippe daro lo"ees.

Goshshan mokkida murutaa harummiiddi de'iya oyddu yelaga naati de'osona. Eti harummidi kanttidosan de'iya murutaykka keehippe lo'ees.

keriya issi macaasiya bari huuphiyan tooka ekkada soo yayda de'awusu, qasi bari kushiyankka shaatiya oyqa wotaasu.

Heezzu macca naati de'o koydi banttasooppe baqqattidi oge biidi de'oosona heezzu naatuppe issiniya layttay tammanne naa"u laytta heera issiniya tammanne ichchashshu laytta heera issiniya qassi etappe guuttaa gitattawus.

Tohuwan bootta caamma wottida qeera na'iyaa keehippe miiccayddanne ufayttaydda, kaa'aiydda dawusu, qeeri naa'eera qassi issippe miiccaydda kaa'aydda yiya gita nayiya karetta caammaa wotta uttawusu.

ammanuwa odduwa aatiya yelaga macca na'iya derephaa bolan eqqida na'iya amanuwa erisaydda dere asaassi aataydda de'awusu.

Wolaytta wogaa qumaa muchchuwaa heezzu asati miidde de'oosona. He asatuppe guyyebaggasaarakka naa''u eqqidi eti miyoogaa xeellidde de'oosona.

Bari tohuwan asay caamma wottidi la ayba lo'i la ayba pulatti qassi asay cammaa wotidda asay awakkaa he wottiddo cammara buura gidokka geliganawu danddayees, ayba lo'i cammaa wottidda asay.

Luxetta keetta penggen eqqida cora naati de'oosona. He luxanchchati banttassi baaso hagazza immiya luxetta keetta penggen eqqiidi banttana luxissiya waana aysso gadawaa naagide de'oosona.

Baaxiya dembba bolla naa''u citati issippe baaxetiiddinne toho kuwaasiya phonqqiiddi beettoosona. hegetikka Wolaytta dichchanne Sidama bunnaa, naa''ay baaxetiiddi beettoosona.

Keettaa puulayanaassi naa"u naati uppuppaa shammi ekkidi soo efiide de'oosona he efiide de'iya naata ogiyan oyqqidi issi yelaga na'ay aybissi eppeetii giidi oychchidi de'ees.

Magalashuwa kaaraa ginaappe duge sa'aa gakkanaassi pengeera yeddidoogee keettaa daroppe puulayiisi. Qassi magalashuwappe habagaarakka dumma dumma keettaa puulayiyo puuppaa punnidi wotti wottidosona.

Issi yelaga bitanee kushe hiillan massi giigissido udulaa giyaa bayzzanaayyoo ekkidi biidde de'ees. Bari kushiyaankka caddiyo udula mittaa oykki wottiis. Ha udulay keehippe lo''eesinne qassi dumma dumma caddiyo go''aa immees.

Wolaytta Soodo Yunbburshshiyaa malaata be'iidde A garssan qassi Wolaytta Soodo Yunbburshshiyaa giya xifatiyaa nababbetessinne be'ettees.

Munaqa keriyan issi maccaasiya kattaa munaqqayidda beettawusu. Munaqqido kattaakka qassi appe baggaa shaakkada kessada uukkayidda de'awusu.

Boottaa koppiyiyaa wottidi karetta koottiya maayyidi zo'o caamma woottidi na'ay bari keettaa puulayanassi dumma dumma uppupata shammi ekkidi dar soo biide ogiyaan de'ees.

Uttiyo oydiya, zin"iyo hiixaa dumma dumma pariniichcheriya oosuwappe giigissidoogaa issi bitanee basoo gelissiidde de'ees. Appe guyye baggaarakka A maaddiya hara cora asati de'oosona.

Wolaytta liiqa luxetta keettaa penggeni heezzu luxanchchati eqqidi issoy issuwara haasayidi deosona. He luxanchchatuppe guye baggasara he luxetta keettaa ayso gadaawaykka eqqiis.

Giyan bayzziyanne shammiya cora asay eqqiis. Ha cora asaappe sintta baggaara dumma dumma qommo kattaa issisaa shiishshidi kuuri wottidoogee de'ees.

Doozatun kametti uttida lo"o sohuwaa be"anaassi asay yeemottidi issi sohuwaappe hara sohuwaa yiidi be"iidde de"ees. he sohuwaani lo"o maatay lo"o mittay de"iyaagaa asay be'iide de'ees.

Ammanuwaa yettaa yexxiyaa maccanne attuma naati issippe ammano keettaa biidde de"oosona. Bantta kushshiyaankka qassi geeshsha meexaafanne dawutaraa eqqidoosona.

Biradhiyan aatiyo migiduwa issi yelga na'iya aatada daroppe puulata beetawusu, qassi a maayido maayoykka o daro puulayiyaaganne aleeqissiyaagaa.

Kawo keettaappe yiyaa heezzu oosanchchati issippe ogiyan eqqidi bantta oosuwaaba oosuwaaba issoy issuwawu odiide de'oosonna.

Heezzu asati sooppe betidi baqatidi biiddi de'ishin ogiyan oyiqqidi issi aaway eta haasayisses. "I ntte awa beetii? awa baqatidi beetii?" giidi eta oyichchiidde de'ees.

Asay xalottiya dumma dummabaasi go'etees. Uloy sakikko caddidi uyees, hegaa xalla gidenan asay xalottiya beyte qanxxidi ekkidi dumma dummasaa efiidi beettes.

issi yelaga bitanee ashuwa muxxidi bar sinttan wottidi oytta, uncca, barbbariya ubbaa giigis uttidi hegaappe tushi tushi ekkidi miidde de'ees.

issi yelaga bitanee bari darkko daarinchchan dumma dumma dozata tokki wotidoogeeta bul'ees, he tokki uttido dozatuppe i bul'iidi de'iyoogee tuumuwa.

Godaa yuusay matattiis giya xifatiya oyqqidi cora assay issippe kiyidi amanuwa oosuwaa oottide ogiyan asaayo godaaba odiide godaabaa yootide godaa yuussay matatiis giide beettoosona.

Na'aa de'iyoo urawu de'oy de'ees yaagiyaa Toophphiyaa qaalihiwoote woossa keetta malalataa be'ettes. Ha malatappe qassi garssa baggaaraka de'iya dumma dumma xifaatetta be'ettees.

Issi gastta maccaassiya giyaan dumma dumma so miishshata bayzzayda de'awusu. Qassi hegaappe asay bari koyido so miishshata shammees. Baggay shaatiya, baggay otuwa, baggay jabanaa, shammiiddi de'ees.

Manguwa, afikaattuwa ,muuzziyaa, papayaa, issippe shiishshidi bayzziya cora naati ogiya doonan uttidosonna. Etappe qasi ogiyaara kantyiya asa ubbay shami shamidi ekkidi beesi.